Cal man tye iye dano tye iye owal abino tye iye bongo ki bene tye i ye mukekea ma kipetopiny

Cal man tye iye yo lam tye iye mutoka ma tye ka ngwec i yo man tye iye lum i tenge tye iye ot bati ki dok bene tye iye yen mapol kalatuc.

I cal man tye laco tye bongi tye baket ka dok bene tye i ye carani me kwo bongo cal man lacone oruko war flata ki di bar bene tye.

Cal man tye iye cal pipino tye iye cal ature ma grin ki ma bulu kayaka tye iye pot ature.

Cal man tye iye yen madongo tye iye opipino tye iye ature ki dok bene tye iye lum.

Cal man tye i iye dye pii madit tye i iye godi iteng pii ki dok bene tye i iye yen mapol ata

Cal mn tye iye dano tye iye bul tye iye generator me piko moo ki dok bene tye iye ka cato wil.

Cal eni tye iye dye lum tye iye winyo ma tye ka twaro ki dok bene pinye tye ka nen ribiribi.

Cal man tye iye tum dyang tye iye yec kweno tye iye jami mapatpat me kaki mapatpat calo acholi alur ki dok mukene mapol ata

Cal man tye iye odi bati tye iye tank me gwoko pii tye iye lum tye iye yo ma nen calo pii opong iye bene.

I cal man tye i ye ot bati tye i ye coron tye i ye ot bati ma pe nen maber tye i ye bene yugi mapol ata.

Cal man tye i iye ature mapiny ki dok bene tye i iye dye poto matye gurin ki dok bene tye i iye ature mayelo

Cal man tye iye cal lutino anyira ki awobe tye iye lum tye iye di yo ki dok bene tye iye yen.